Yeya dok yeya man tye ma kiketo iwi pii kun bene yeya man tye gin aryo kun bene gitweyo yeya man atweya ki nyor kun kitweyo i kom dul.

Man pii nam dok pii nam man tye madit adada kun bene woto ki mol kun kato ki i kin godi kun bene kato ki kero matek adada bene i teng godi man yadi tye madongo adada.

Poto dok poto man tye poto anyogi kun anyogi man tye ma odongo ma kome yot adada dok bene poto man tye ma kidoyo maleng akun kine tye ma kipoko ki wang lum maleng adada.

Latin man tye ocung ki kama kicato iye makar kun bene ocung i wang kalele dok dano gitye ma obedo ingye madwong kun bene i nget makar man tye stol ma kicibo.

Man mutoka dok mutoka man tye ka ngwec i yo gudi kun ngat acel tye ma ocung acunga i mutoka man kom mutoka man tye ma otingo labolo madwong adada kun iwiye kiketo iye kema.

Dako man tye ma obyelo latin lakere ingeye kun en tye ma oboyo wiye aboya ki kitenge kun tye ma oruko gin cing ma kiyubo ki tiko icinge.

Man pii nam, dok pii nam man tye madit adada kun woto ki mol bino itenge dok dero ceng matye ka tuc tye ka menyo pii nam man kun ngat acel tye ma ocung iteng pii nam man

Man kwidi ma kirubo aruba i tal kun bene kwdi man tye kala ma padi padi bene kiketo i wi cingenge kiketo i wi mac kun kitye ka bulone.

Cam ma kiketo tye i cwan dok cam man tye ka ki guru kakacel kun bene kun bene kikelo kin malago ki medo ki pala kun kiketo ki itenge kun cam man kiketo i cwan ma to

Man yo gudo dok yo gudo man tye ma lac adada kun yo gudo man tye ma okato ki piny kun yo gudo man tye lam dok kun bene acel tye okato ki malo kun ongolo ki wi lawote.

Man pi nam dok pi nam man tye madit kun pii nam man tye ping i bur kun ngat acel tye ma ocung iteng pi nam man kun en tye ma oruto odot ping kun odot ma ocito wa idi pi.

Ot ma kiguro wiye kun olwore alwora dok ot man tye ot lega kun tye ki yatariya iwiye ot man tye ma kikaco wiye ki nyonyo madwong adada kun ot man tye madit adada.

Man yor gudu dok yo gudu nan bene tye lung kun bene rii tye ka ngolo yor gudu man dok bene laco acel matye ka ngwec ki pikipiki bene tye ka ngwec ki i yor gudi man

Cing bim ma oilo malo kun bene cing man tye ma col adada kun bene dyere tye ma otal adada kun bene oilo cok ki lum ma olot adada.

Man pii nam dok pii nam man tye madit adada kun ki iteng pii nam man tye yeya ma kicibogi kun tye ki ot ma kirwadokome arwada kun dano madwong gitye gucung i teng pii nam man.

Man otok dok otok man tye otok cilam kun bene tye kala mapadipadi kun tye ma kiketogi aketa i kin luwedigi kun mukene tye kala makwar.

Lutino aryo dok lutino man tye ma gucung i yo matidi kun dyangi tye ka cam i ngegi dok dyangi man tye ka cam ka ma lum olot lapiny iye.

Laco ma obedo i wi pikipiki kun bene en tye ma omako koc i cinge kun bene oruko otok i wiye kun bene tye ma oruko kiyo i wange ken obedo cok ka ma kiwango iye nyonyo.

Man poto dok poto man tye madit adada kun bene tye ma wiye bor adada kun bene tye ki cam ma kipito kun cam man tye i layin adada dok poto man tye ma kidoyo maleng.

Ongera man tye ma obedo abeda iwi yat kun tye ma omako jang yat ki cinge dok ongera man tye ma ongamo doge kun yat man tye ki jange madwong adada kun ongera man yibe tye ma ongun

Man poto kama ki puro iye labolo dok dano madwong adada gubino ka gamo labolo kun bene jo mukene gitye ka wot ki tweyo labolo i te piki piki kun jo mukene gitye ka bano cung labolo i kom labolo man.

Man anyogi ma kipito dok anyogi man tye ma gudongo ma kala komgi tye ma grin kun bene gipitogi i layin dok bene kidoyo tere maleng adada.

Man ot dok ot man tye madit adada kun bene tye ki yata ariya iwiye kun bene ot man tye madit kun bene wiye tye lamal.

Bongi makimoyo i wi tol dok bongi man tye madwong adada kun bene tye mukene kimoyo gi amoya i wi yat kun bene tol man tye madwong adada.

Man pii nam dok pii nam man tye madit adada kun bene pii nam man tye ki yadi ma opong ingete adada kun bene itenge tye yadi madit adada.

Mon magi gitye ka bito muranga dok bene gitye ka bitone kun guketo i odero ki bene muranga ma kibiton mukene kiketo tye i bok.

Man lyeci dok lyeci ma gitye kamato pi kun bene lyeci man acel tye ma ocung acunga i pi man.

Man yadi dok yadi man tye madwong adada kun bene yadi man tye kala mapadi padi kun mukene tye kala matar mukene tye kala makwar.

Cing man tye ma ojubo kweyo kun bene tye ma ocide matek dada kun bene oruko bongo kala macol kun en ojubo kweyo oonyo

Pi nam dok pi nam man tye madit adada kun co aryo gitye ka cero yeya i pi nam man kun yeya man tye mabor adada kun co aryo man tye magin weng gumako gin lacer yeya,.

Man opego lum dok opego lum man tye ma ogungu agunga kun bene tye ka wot ki cam dok bene lake tye ma owotte woko

Wi odur dok wi odur man tye i nget coron dok coron man wiye peke kun wang kalele bene okato ki i ngete

Man koc ma kiketogi lakacel kun koc man tye ma kiketogi iwi bao ma kiguro dok kiwerogi maleng kun koc man tye caij mapat pat kun mukene tye ma ocwe mukene tye mabor mukene tye ma kommgi tino.

Man kin poto dok kin poto man tye kijwero maleng adada kun poto man tye poto anyogi dok tye mabor adada ma wiye pe.

Ot, dok ot man tye i teng gudi kun bene tye ma kiyabo dog golane weng kun ot man kitye kacat iye kun pikipiki acel tye ma ocung i nyim ot man.